salo nyɛla ban galisi polo ŋɔ ni jinliti tali nyɛla di za nyɛŋa n ti pahi lorinima n ti pahi paɣ ba ni da ba shɛbi pɛlila zibila ka be pɛli nikuri ŋɔ puuni so pɛlila zupɛli ʒiɛ ka kpa nɛkpara

Palli zuɣu m-bɔŋɔ kom nyɛla din do niriba ŋɔ nyaaŋga ka doo ŋun kanna ŋɔ nyɛla ŋun buɣi bia ka bia ŋɔ ye liiga ʒee paɣa ŋun doli o nyɛla ŋun ye neen' sabila bia ŋun doli o ŋɔ nyɛla ŋun la ka o liiga ŋɔ kɔla ŋɔ nyɛ zaɣ' dozim ka paɣa ŋun doli o nyaaŋga ŋɔ nyɛ ŋun ye liiga ʒee

bihi nyɛla ban ʒe kpɛniŋɔ bɛ bi ye liiganima ka gbubi foon bɛ nuu ni bibila n-nyɛ ŋun gbubi li ka bi' kura ŋɔ ʒɛya tihi nɛla din be bɛ nyaanga bua gba bɛni nti pahi yili ni mɔri

Salo nyɛla ban galisi ʒii ŋo ni bi ku niŋla nimmohi n ŋmɛri timpana ka lara ka niŋ suhupiɛlli ka yɛ bi kaya ni taada niɛma paɣaba ni dabba n nyɛba yino ŋun pahi nyɛla ŋun yɛ ti gana ŋo tuuta la liiga paɣa ŋun pahi ŋo nyɛla ŋun ku niŋ nimmohi n wori waa

N ma ŋo nyɛla ŋmahari waagashe n chimda o gbubi shɛli o nuuni zaŋ suu ŋmaara ka shɛli ʒɛ bini ŋo ni dibi ŋmahi ka chɛ o ni tam shɛli kuripooti zuɣu ka chɛ o ni pun chim shɛli yaagi n zaŋ niŋ tahapoŋ ni zaŋ tam boɣati piɛli zuɣu

Asori duu m boŋɔ bɛ naawuni suhubu shee kpamba maa nyɛla ban tam zuɣusaa ka ban ye niɛn'piɛla maa bɛ baanahi gbangba tiŋa ka zaŋ bɛ maŋa dihi bini maa ka kpamba ban ʒɛ n ŋɔ ha maa ye niɛn'piɛla.

Namda nim nyɛla din galisi n do kpɛ di balibu zooya shɛli nyɛla zaɣ pupori ka shɛli niŋ zaɣ dozim ka shɛŋa niŋ baŋkom ka shɛŋa niŋ zaɣ piɛla ka shɛŋa niŋ zaɣ sabila

m ma ŋɔ nyɛla ŋun ʒi duu ŋɔ ni ka niɛma galisi duu maa ni pleetinima nyɛla din tam tamiya tahipɔm'bihi shɛŋa o zaŋ mi tili tili ka shɛŋa be o zuɣusaa ka o dirɛɛsili kaman flaawaasi di viɛli pam m ma ŋɔ nyɛla ŋun n-dabi tiŋa ka o nini kpa ma na

salo nyɛla ban be soli ŋɔ zuɣu bɛ zaasa kuli nyɛla ban ʒi siliba taha zaɣ' zilima la m-pe fooli bɛ niriba ayɔbu n-nyɛ ba bɛ zaasa nyɛla ban chana ka so kaɣilihi ka gbubi bindozim tihi nyɛla din be bɛ topni nti pahi yili

Bara nima tibibu shee n bɔŋɔ bara nima nyɛla bani do n do tiŋa ka shɛba zi n ziya shɛba do goriti zuɣu ka bi kpɛhiri ba koma ka zahindi shɛba bani zahindi ŋɔ nyɛla bani ye nɛma piɛlla so zɛya ka ye liiga piɛlli ka so sikɛti piɛlli.

Niriba ata nyɛla ban ʒi dundoŋ ŋɔ ni ankora nyɛla di ʒɛya ka ŋmana tam dizuɣu so bibgila o zuɣu ni o nuhi ayi gbambihi biɛni ka bɛ niŋ kom niŋ gbambili titali maani ka niŋ chibo niŋ ka di ŋmuɣinda Ninkurigu ŋɔ nyɛla ŋun kuli nyili o nyina.

Palli zuɣu n boŋo ka sarati niŋ moto sarati n nyɛli paɣa ŋo nyɛla ŋun gbubi o bia ŋun nyɛ sarati ŋo o kpimi bɛ o nuuni ka chɛchɛ do o nyaanga ka niraba ayi ʒɛya loori maa gbuni ka niraba ayi kuriya ka so ŋmaariba foon ni

jinli ni n bɔŋɔ jinli maa nyɛla din bari ka jin pohiriba ʒɛ ʒɛya paɣ' ba ni da ba shɛbi pɛlila zupɛlila shɛbi be pɛli ka niŋ nosimaɣisi jinli ŋɔ puuni laati nima bɛni n ti pahi takoritɛ ka be yɛrigi sona ka gbangba di zuɣ'

Kpamba nyɛla ban ʒe kpe buɣubaa zaɣ'yiŋga nyɛla ŋun gabi bɛ ni paɣa yiŋga m-beni o ni ʒe m-baɣi so ŋɔ nyɛla ŋun ye liiga bankom ka pili zipili buluu shɛba be bɛ nyaaŋa ni yili nti pahi tihi.

Niriba ata nyɛla ba be duu ŋɔ ni bia nyɛla ŋun ʒi bɛ sunsuuni ka gbubi kpaale ka o nuu be di puuni ka lɔba din niŋ bankom la doya doo ŋun pahila nyɛla ŋun ye liiŋa sabinli ka so jinjam ka di niŋ zaɣ' ʒee mini zaɣ' sabinli

salo nyɛla ban galisi kpɛ n votɛri gbapiɛli ŋɔ nyɛla ŋɔ mali zuɣivɛŋɔ ka kpanikpara ka kpalɛ ʒɛ o nyɛŋa ka so ʒɛ ni maa ni ko o zuɣ sabigi ban kpalim ŋɔ nyɛla ban ʒɛ zuɣ saa ka pɛƒɔli

Salinima galisi polo ŋɔ ni bɛ nyɛla ban pe n-gili binsabinlli